Abantwana sebeqala ukufunda bebancane isikolo sesiqala ujuhanjwa ngabantwana abaleminyaka emibili loba engaphansi kweminyaka emibili lapha abantwana bafundiswa ukudlala kuhle labanye lokuphila kuhle labanye.

Abantwana bahamba esikolo bebancane. Bakhona abahamba beleminyaka engaphansi kwemibili. Lokho kwenzelwa ukuthi abantwana laba nxa besiyaqala ugwalo lokuqala bebe behlakaniphile. Bayaphiwa ukudla.

Abantwana bayahamba esikolo bebancane bakhona abahamba bengakenelisi iminyaka embili loba owodwa. Abantwana laba bayaphekelwa khonangale esikolo bafundiswe lendlela yokuphila.

Abantwana sebehamba esikolo bebancane abanye bahamba belomnyaka owodwa abanye embili bayabe begqoke ama"uniform"bayabe befunda lokhu kwenzelwa ukuthi besiya esikolo sebehlakaniphile.

Abantwana sebehamba esikolo bebancane . Abanye bahamba beleminyaka emibili abanye beleminyaka engaphansi kwemibili .Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bethi besiya bala ugwalo lokuqala behlakaniphile ngoba bayabe befunda khonale .

Abantwana sebeqala ukufunda bebancane abanye beleminyaka emibili abanye emithathu kuqakathekile lokhu ngoba kwenza ukuthi umntwana esiya eskolo ebesehlakaniphile njalo sekwazi ukudlala labanye kunengi okufundiswayo

Abantwana sebehamba esikolo bebancane, abanye behamba esikolo beleminyaka emibili, abanye belomnyaka owodwa kusiya phansi. Lokho kwenziwa ngabazali ukwenzela ukuthi abantwana bethi besiyafunda ugwalo lokuqala behlakaniphile.

Abantwana sebeqala ukufunda bebancane, abanye beleminyaka emibili, abanye engaphansi kweminyaka kwemibili, abanye bahamba esikolo bebancane ngobo abazali bayabe besebenza.

Abantwana sebehamba esikolo bebancane. Abanye bahamba beleminyaka engaphansi kweminyaka emibili. Bayabe befundiswa ukuthi kudlalwa njani labanye befundiswa lokukhuluma ulimi oluqondileyo. Lokho kwenza ukuthi abantwana sebesiyabala ugwalo lokuqala behlakaniphile.

Ezikolo zephilamali sekulezitulo ezinhle ezokuhlala abantwana babhalele. Umntwana lomntwana uselesitulo lethebuli yakhe. Lokhu kuyenza ukuthi umntwana azizwe akhululekile njalo alalele kuhle. Umntwana ma ehlezi kuhle uyalalela.

Abantwana beprimary abasafundi amabala kuphela, sebefunda lemisebenzi yezandla. Sebefunda ukulima engadini, sebefunda njalo amacompuyutha babuye bafunde njalo izinto zamagetsi. Lokhu kuyayenza ukuthi bafike esecondary behlakaniphile.

Abantwana beprayimari abasafundi amabala kuphela. Sokufundwa lemisebenzi yezandla. Kulesikhathi njalo sokuthi yisikhathi semidlalo. Abantwana besikolo bayabe beyenza imidlalo etshiyeneyo bencintisana lezinye izikolo.

Abantwana besikolo abanye bahamba esikolo bengagqokanga izigqoko zeskolo amayunifomu. Lokhu kuyenziwa yikuthi abanye abazali kabayenelisi ukuthengala abantwana amayunifomu, kodwa bayahamba esikolo befunde benjalo labanye.

Abantwana beprimary kabasafundi amabala kuphela sebefunda njalo imisebenzi yezandla ukupheka ukuthunga ukweluka kukhona njalo isikhathi sokuthi bayayenza ezemidlalo

Kwezinye izindawo akula zindlu zokufundela ezaneleyo , abantwana besikolo bafunda behlezi phandle bebhalela phezu kwenyawo , lokhu kwenza ukuthi abantwana bephuze ukubamba izinto ezifundwayo ngoba izinto ezifunekayo zifuneka esikolo zingekho

Kwezinye indawo abantwana be primary sebefunda amacomputer, abanye njalo sebefunda imisebenzi yezandla. Ikanti ke kwezinye indawo akula ndawo zokubhalela, ababalisi babhala ezivalweni, sekuyikuswelakala kwezinto.

Abantwana be primary sebefunda izifundo ezitshiyeneyo sebefunda njalo lemisebenzi yezandla efana lokulima lokwakha lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana laba nxa besiyafika esecondary bebe belolwazi oluthile.

abantwana be primry sebefunda imsebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bebelekusasa elihle abanye abantwana abayahamba esikolo bengela ma uniform ngoba abazali abeneli ukubathengela

Abantwana be primary bahamba esikolo begqoke amayunifomu. Bengafika esikolo bafunda funde bayaphumula behambe beyephumula bedle imphako yabo njalo e primary sekufundwa lemisebenzi yezandla efana lokulima.

Abantwana bePrimary sebefunda izifundo ezinengi ezitshiyeneyo sebefunda njalo lemisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana besiyafika ezifundweni zeSecondary behlakaniphile njalo belolwazi olunengi.

Abantwana beprimary sebefunda amakhompiyutha sebefunda njalo imisebenzi yezandla abasafundi eyamabala kuphela. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza abantwaba behlakaniphile njalo belolwazi olunengi.

Abantwana bephuremari bafundiswe imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi besiyafika eSekhondari belolwazi. Abasafundi amabala kuphela, lokhu kwenzelwa kakhulu laba abangakwazi ukubala.

Abantwana besikolo sebephekelwa, sebesidla esikolo ikakhulu abantwana bephuremari. Lokho kwenza abantwana bekhuthalele ukuhamba esikolo ngoba abanye abantwana bayabe besuke endlini bengadlanga. Uhlelo lolu olokuthi abantwana bedle esikolo luqakathekile.

abantwana be primary ezikolo ezinengi ikakhulu ezisemakhaya bahamba esikolo bengela ma uniform lokhu kuyenziwa yikuthi abanye abazali abenelisi ukuthengela abantwana ama yunifomu.

Abantwana be Secondary sebefunda ngama computer. Izinga lokufunda seliphucukile umntwana lomntwana uyabe ehleli phambi kwe computer yakhe umbalisi emncedisa emfundisa ukuthi isetshenziswa njani

Abantwana besecondary sebefunda imisebenzi yezandla. Sebefunda ukwakha, ukulungisa amagetsi ukulima lokuthunga, lokhu kwenzelwa ukuthi bebe lekusasa elihle.

Abantwana be secondary labe university sebefunda imisebenzi yezandla sebefunda ukuthunga ukuluka ukwakha lokupheka leminye imisebenzi yezandla eminengi lokhu kwenzelwa ukuthi nxa sebeqedile esikolo bengalambi.

Abantwana besecondary sebefunda imisebenzi yezandla kakhulu njalo bayafunda ngento abayibonayo nxa befunda ngenyamazana inyamazana zakhona ziyalethwa endlini yokufundela abantwana bafunde bebona into abafunda ngayo.

Abantwana be secondary labesema university sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla , bayafunda imsebenzi enjengokulungisa imibheda , amakhabothi , bayafunda njalo imisebenzi yokubaza etshiyetshiyeneyo bafunde lemsebenzi yokwakha

Abantwana besekhondari sebefunda amakhompiyutha. Sebefunda njalo ukuyenza amagetsi. Lokho kwenzelwa ukuthi nxa besiyafika eYunivesi bebe belolwazi, bengaqali phansi yonke into.

Abantwana be secondary abasafundi amabala kuphela, sebefunda imisebenzi yezandla etshiyeneyo ukwenzela ukuthi bebe lekusasa elihle. Sebefunda ukulima, ukwakha, ukuthunga, leminye eminengi eyezandla.

Abantwana be sekhondari sebefunda imisebenzi yezandla. Sebefunda imisebenzi efana lokuthunga, ukulima lokwakha. Lokhu kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile esikolo bakwanise ukuzisebenza.

abantwana be secondary bafunda begqoke ama uniform sebegqugquzelwa ukuthi begqoke ama uniform ahloniphisayo ikakhulu amankazana bayabe begqoke iziketi ezivala amadolo

Abantwana be secondary sebefunda izifundo ezitshiyeneyo njalo eziqakathekileyo, sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla elusizo kakhulu esigabeni, imisebenzi yezandla yenza ukuthi abantwana bakwanise ukuzimela.

Abantwana be 'secondary' sebefunda amakhomphiyutha. Umntwana lomntwana uyabe ehleli phambi kwe khomphiyutha yakhe, befundiswa amakhophiyutha. Lokhu kuyenzelwa okuthi loba besiyafika eyunivesiti abantwana behlakaniphile.

abantwana be secondary abasafundi amabala kuphela sebefunda lemisebenzi yezandla bayafundiswa njalo indlela yokuziphatha besesikolo se secondary ukwenzela ukuthi bazivikele emikhuhlaneni eminengi etholakala kulezinsuku

Abantwana be secondary bafunda kakhulu imisebenzi yezandla loba nje besafunda amabala uhulumende segqugquzela ukuthi bafunde kakhulu imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi babe lekusasa elihle

Abantwana be secondary bafunda izifundo ezitshiyeneyo, bayafundiswa njalo izifundo zezandla. Bayafundiswa njalo imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukulima lokwakha. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza abantwana babeyazi imisebenzi abangayenza

Abantwana be secondary bayahamba emincintiswaneni yemidlalo yebhola loba eyokugijima, bencintisana lezinye izikolo, lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana abaleziphiwo zemidlalo babonakale njalo bancediswe.

Abantwana sebehamba esikolo ngemitshova, lokhu kwenza ukuthi abantwana bafike ngokuphangisa esikolo ikakhulu abahlala khatshana. Zikhona izimota ezithwala abantwana, abanye bahamba ngamakhombi abanye bahamba ngamabhasi

Abantwana be secondary abasafundi amabala kuphela sebefunda imisebenzi yezandla sebesenza njalo imincintiswano yemidlalo etshiyeneyo ibhola, ukugijima lokhu kwenzelwa ukuthi iziphiwo ezabantwana zikhuthazwe.

abantwana be secondary sebefundiswa kakhulu imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi bakwanise ukuzimela ngoba nxa sebeqedile isikolo ngoba ayisibobnke abaphumelelayo ezifundweni zamabala

Abantwana besecondary sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla sebefunda besenza njengabantwana basema university abasafundi amabala kuphela lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana laba nxa besiyafika e University bebe belolwazi

Uhulumende usekhuthaza ukuthi abantwana abakhubazekileyo labo behambe esikolo. Abantwana abangakwanisi ukuhamba ngenyawo, abakhubazeke enyaweni, bayanikwa izinto zokubancedisa ukuthi bahambe ngazo esikolo.

Abantwana besecondary abasafundi okusemabhukwini kuphela sebefunda njalo lemisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana loba sebeqedile isikolo bakwanise ukuzisebenza ukwenzela ukuthi labo bakwanise ukuziphilisa.

izkolo ze secondary zakhiwe kuhle ikakhulu ezisemadolobheni abantwana be secondary abasafundi mabala kuphela sebefunda lemisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bebe lekusasa elihle bekwanise ukuzisebenza

Abantwana besecondary bahambe esikolo begqoke amayunifomu ahloniphisayo amankazana agqoka iziketi ezifika ngaphansi emadolo lokho kwenzela ukuthi bahlonipheke njalo bangabambi iganga.

Izifundo zesecondary seziye zatshintsha kancane abantwana besecondary sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla ukwakha ukulima lokupheka lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakwanise ukuzisebenza loba sebeqedile isikolo.

Abantwana be Secondary bafunda imisebenzi yezandla .Bafunda njalo lama computer Bafunda imisebenzi yezandla efana lokulima, ukuthunga, ukupheka kanye lokuyakha

Abantwana besecondary sebefunda imisebenzi yezandla njengokulima ukuyakha ukupheka lokuthunga sebefunda njalo amacomputer lokhuthuthukisa ilizwe

Abantwana beSekhondari abasafundi amabala kuphela, sebefunda lemisebenzi yezandla enjengokuthunga ,lokulima ,lokwakha. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza ukuthi abantwana babelekusasa elihle.

Abantwana abafunda eSekhondari abasafundi amabala kuphela, sebefunda njalo lamakhompiyutha .Umntwana lomntwana uyabe eleyakhe ikhompiyutha phambi kwakhe .Lokhu kwenza abantwana bakhule behlakaniphile.

Abantwana baleziphiwo ezitshiyetshiyeneyo. Esecondary kulemidlalo eminengi edlalwayo , kulemidlalo yebhola kulemidlalo yokugijima. Lokhu kwenziwa ngesikhathi esitshiyeneyo. Ithemu lokuqala kulapho okugijinywa khona ,elesibili kulapho okudlalwa khona amabhola.

Abantwana beSekhondari sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla,.Lokho kwenzelwa ukuthi loba abantwana sebeqedile izifundo zabo bengasweli into yokwenza. Bazisebenze labo bekwanise ukuziphilisa lemuli zabo.

Abantwana besekhondari abasafundi ngamabhuku kuphela. Sebefunda lemisebenzi yezandla ezabanceda kusasa. Sebefunda ukulima, ukupheka, ukwakha, lokuthunga.

Abantwana abasekhondari abalandi Izifundo zamabhuku kuphela esikolo abanye baleziphiwo zokudlala abanye beleziphiwo zokugijima. Kulesikhathi lapha abadlala khona ibhola kulesikhathi lapho abagijima khona.

Abantwana besekhondari sebefunda imisebenzi etshiyeneyo eyazandla. Sebefunda ukwakha, ukulima ukuthunga kanye lokupheka. Abasafundi amabala kuphela lokhu kuqakathekile.

Abantwana be university abasafundi amabala kuphela, sebefunda lemsebenzi yezandla. Sebefunde kakhulu ama computer. Imisebenzi abayibhalayo abayibhali ngezandla, bayibhala ngemitshina ukwenzela ukuthi ababalisi babo beyenelise ukubala kuhle.

Abantwana be "University" bayafundiswa imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukwakha lokulungisa amagetsi lokhu kwenzelwa ukuthi baziqhatshe bona nxa sebeqedile isikolo.

Abantwana abafunda e"University " sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile e"University"bengaka qhatshwa ngu hulumende bezisebenze bengatholakali behlezi besithi akula misebenzi.

Abantwana be University sebefunda imisebenzi yezandla sebefunda njalo ukulungisa imitshina etshiyetshiyeneyo elusizo kakhulu elizweni lokhu kwenzelwa ukuthi bengaqeda ukufunda bakwanise ukuzi sebenza.

Abantwana be University abasafundi ababhuku kuphela sebefunda lemisebenzi yezandla. Imisebenzi yezandla leyi uyenza ukuthi nxa sebeqedile ukufunda bakwanise ukuzisebenza loba u Hulumende engakabaqhatshi.

Abantwana abafunda e yunivesithi abasa fundi ama bala kuphela. Sebefunda imisebenzi yezandla eqakathekileyo ezayenza ukuthi ikusasa labo libe lihle. Bayafundiswa ukuthunga, ukupheka, ukwakha lokulima

Abantwana abafunda emayunivesithi bakhona abangenelisiyo ukuzibhadalela imali yokufunda. Abantwana laba balelungelo lokuthi basebenze esikolo bayabe besebenza ukuthanyela besebe funda mahala luhlelo olwafakwa nguhulilumende.

Ema univesithi sokufundwa kakhulu imisebenzi yezandla abafundi be univesithi sebefunda besenza abasafundi amabala kuphela bayafunda imisebenzi yezandla efana lokupheka ukulima ukwakha ukuthunga

Abantwana abafunda eyunivesithi bayaphiwa indawo zokuhlala esikolo lokho kwenzelwa ikakhulu labo abasuka emakhaya khatshana abayabe bengela zihlobo loba indawo yokuhlala edolobheni lokhu kuhle kakhulu ngoba kuyenza wonke umuntu athole indawo yokufundela leyokuhlala.

E university kulento ezinengi ezifundwayo abafundi esikhathini esinengi bazifundela bebodwa kuyabe kulengwalo ezinengi ezokubala bayafunda njalo ngama computer amacomputer ayabalethela ulwazi olunengi eduze

Abantwana beyunivesithi abafundi amabala kuphela sebefunda lemisebenzi yezandla ukuthunga, ukupheka, ukwakha lokulima lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi bangasweli into yokwenza nxa sebeqedile esikolo.

Abafundi abafunda eYunivesi abafundi amabala kuphela, bayayenza imisebenzi yezandla, bayayenza njalo imidlalo njengabantwana beSekhondari. Lokho kwenza ukuthi abantwaza bengadinwa ngokubala.

Abantwana abafunda e University sebefunda ngama computers. Inenginlabo alisabhali emabhukwini nxa kufundwa. Zonke izinto nxa kufundwa liyabe libhala kuma computer. Yikuphucuka kwelizwe.

Abantwana abase university bafunda ama computer , babuye bafunde njalo amagetsi , sokufundwa ikakhulu imisebenzi yezandla , lokhu kwenzelwa ukuthi loba sebeqedile isikolo bengakatholi umsebenzi baziqhatshe bona

Abafunda emaYunivesi bayafunda imisebenzi etshiyeneyo. Sebefunda njalo imisebenzi yezandla ikakhulu ukuthunga, ukulima, ukwakha. Lokhu kwenzelwa ukuthi nxa sebeqedile isikolo bakwanise ukuzisebenza.

abafundi abafunda ema univesity sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla lokhu kuyenzelwa ukuthi lanxa sebeqedile ukufunda bengakatholi imisebenzi bebelayo into yokuyenza ukulima lokuyakha

Abantwana abafunda eyunivesithi bahlala esikolo ngobunengi. Balala embhedeni emibili omunye uyabe engaphansi omunye uphezulu.

Abantwana beYunivesi bafunde kakhulu imisebenzi yezandla. Uhulumende sewaletha uhlelo olutsha ukuthi abantwana bengafundi amabala kuphela. Lokho kwenzelwa ukuthi abantwana babyeyazi imisebenzi yezandla ngoba yiyo esiphilisa kulezi insuku.

abantwana abafuna ema bafunda ema university imisebenzi etshiyetshiyeneyo sebefunda njalo imisebenzi yezandla lokho kuyenzelwa ukuthi nxasebeqedile esikolo bengathwali nzima kodwa bekwanise ukuzisebenza

Abantwana beYunivesithi bafunda imisebenzi yezandla kakhulu. Bafunda amakhompiyutha, bafunde ukulima lokupheka kanye lokwakha . Lokhu kuyenzelwa ukuthi abantwana loba sebeqedile esikolo benelise ukuzisebenza.

Abantwana be university abangela ndawo zokuhlala emadolobheni bayanikwa indawo yokuhlala phakathi esikolo kodwa bayabe sebebadala imali ephezulu kulale ebhadalwa yilaba abahlala phandle.

Abantwana abafunda eyunivesithi bafunde okunengi, abafundi amabala kuphela . Bafunda amakhophiyutha bafunde njalo ngemisenzi yezandla. Bayafunda izinto ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi bengadubeki nxa beseqefile bengakaqatshwa.

Abantwana abafunda eYunivesithi abasafundi amabala kuphela sebefunda izifundo ezitshiyeneyo njalo eYunivesithi kuyavunyelwa labakhubazekileyo ukuthi bathole imfundo bonke baphathwa ngendlela efanayo.

Abantwana be University abasafundi amabala kuphela njalo abasafundi bebhala phansi emabhukwini sebefunda bebhala emitshineni yabo amacomputer siphucukile imfundo ye Zimbabwe

Abantwana beyunivesithi sebefunda ngama compuyutha. Abasabhali emabhukwini izinto abazifundayo sebezibhala emakhompuyutheni abo. Sokuthuthukile khathesi elizweni, imfundo siphezulu.